wani yanayi ne dake faruwa a cikin ciki inda wato tushen da ke samar da abinci ga jariri yana tashi a ƙasan mahaifa wanda zai iya rufe mahaɗin wannan na iya haifar da matsaloli a cikin ciki da da lokutan haihuwa saboda na iya hana jariri fitowa daga mahaifa yana iya yana iya haifar da zubar jini da kuma haɗari ga jariri da mahaifiyar sa yanda ake ganewa ta hanyan gwaje-gwaje na ɗaya wannan shine babban hanya da ake amfani da shi a wajen duba a wajen duba yin\ matsayin yana bada wato mai kyau nai yarda ke a matsayin mahaifa yana iya yin wannan gwajin a lokutan watanni biyu na ciki sannan a maimaita inda idan an buƙata na biyu kuma shine a wasu lokutan ana ampani da gwajin don samun hoto mai kyau gami da matsayin placenta musamman a cikin watanni biyu ko uku na ciki a wasu lokutan na iya matsowa sama yana iya matsowa sama ya yayyin da mahaifa ke girma don hana buƙatan yin gwaje-gwaje a cigaba da tabbatar da matsayin maganin yana dogara ne akan yadda yanayin lokutan ɗaukan ciki da lafiyan mahaifa da jariri ga wasu hanya wasu hanyoyi da ake bi na ɗaya na ɗaya shine haihuwa da wurin idan kana idan kana haihuwa da wuri Idan kana haihuwa da wuri yazo idan naƙuda yazo da wuri da jini mai yawa.

High blood pressure, <clears throat> high blood pressure Hawan jini, hawan jini a lokutan daukan ciki na iya zama matsala mai tsanani da lafiayar a lokutan daukan ciki na iya zama matsala mai tsanani da lafiya mahaifa da jariri. Wannan yanayin na faruwa a lokutan da hawan jini ya tashi sama da yadda ya kamata, yayin daukar ciki. Kuma, yana iya haifar da matsaloli masu tarin yawa. Tasirin hawan jini ga mahaifiya Tasirin hawan jini ga mahaifiya, ga mahaifa da jariri. ga mahaifa da jariri Wannan yanayin yana fama idan hawan jini yana tashi sosai tare da alamun zubar da frotin a cikin fitsari da kuma kumburin jiki. Wannan yana iya zama hatsari ga lafiyar mahaifa da jaririn. Kumburin jiki, na daya kumburin ciki, da hanyoyin jini. Yawan jini mai tsan- yawan jini mai tsanani na iya haifar da kumburi a jiki, mutsamman a kafa, mutsamman kafafuwa da fuska. Ciwo- ciwo a cikin mahaifa yawan hawan jini yana iya haifar yana iya haifar da ciwo, mutsammar cikin han- ciwon hanta, ko hanta wanda zai iya zama hatsari idan ba kula da shi ba. Yawan hawan jini, harsashe, idan hawan jini ya kasance mai tsanani sosai, yana iya kawo, ga jinin jar-yana iya kawo jinin jariri wanda zai wanda zai iya kawo matsalolin zuciya ko numfashi. Hanyoyin magance hawan jini: hawan jini na daya... kula da lafiya da wuri. Na biyu kula da magunguna mutsamman muhimmancin shawarwari. Idan hawan jini ya tashi a cikin ciki, yana da muhimmacin mahaifa, mahaifa ta nemi kulawar likita da wuri saboda yayi saurin magance mata abun da ke damun ta. Domin hawan jini ga mai ciki babban matsala ne Ba a son mai ciki, a same ta da hawan jini sosai. Ya kamata idan har hawan jini ya kama, ya hanzarta a tafi wurin likita da wuri saboda yayi saurin magance abubuwan da yake damun ta. Don hawan jini ga mai ciki yakan kawo ciwon hanta kumburin kafa, kumburin fuska kumburin jiki.

Haihuwa wuri haihuwar wuri yana nufin yana nufin lokotan da mahaifa ta fara yin aikin kafin lokuta wato karshen makkonni talatin da bakwai na daukar ciki wannan na iya haifar da haihuwar jariri kafin lokuta wanda zai iya jawo matsaloli daban daban ga lafiyan jariri musamman idan ba'ayi ba'a kulawa na musamman, ba'a sama kula ma mussaman ba, alamomin haihuwa wuri ciwo da zafi idan zafi a ciki idan mahaifa tana ciwo mai tsanani a cikin ciki kukuma yana faruwa da sauri, wannan na iya zama alamun farin aikin haihuwa zubar da ruwa mai yawa daga ciki 0 ruwa mai yawa yana fita daga mahaifa yana nunin cewa ya tashi, wanda zai iya kawo haihuwa kafin lokacin ciwon ciki ko kumburi a kafa ah ah kafa yanan kama mahaifa yan ajin kum [/] idan aka ga irin haka na matsaloli ya faru ya kamata ta hanzarta kaje wajen likita sabida shi haihuwan wuri yana da matsala ga mahaifa daka fara ganin farin ruwa Ooooh jini jini ya kamata ka hanzarta kaje wuin likita shi kuma haihuwan wuri idan aka samu alaman haihuwar wuri, yana da muhimmanaci a tuntubi likita doimin daukar matakan da suka dace waje kula da mahaifa da jarir dan rage haɗarin haihuwa ya kamata ace daka ga irin haka ka garzaya alamun shi ya kan nuna fita farin ruwa ko kaga jini to, yakan kawo ma jariri illa ko yaya aka samu ya kamata ace a je ahanzarta wajen likita ka guje damuwa ko yaya ne, damuwa yana kawo haihuwa da wuri ya kan kawo nakuda ka haihu ta wuri, to ya kan kawo ma jariri matsala ya kamata ace idan har kaga irin wannan ka garzaya kajw wurin likita ya baka magani, idan ya baka magani kazo ka sha ko zaka samu wannan haihuwan wurin ya samu a magance shi shi kuma zubar.. jin.. em farin ruwa da jinin nan da yake zuba, alamo ne ta haihuwan wuri dan magance cutar numfashi ga jariri a magance mishi sabida numfashin shi da cuttuka ya kamata ace kaga wannan kaga farin ruwa musamman wanda su ka san suna haihuwan wuri ka garzaya asibiti ka nemi magani alamun shi yakan nuna kaji ciwon ciki baya kafafu kasan cikinka zaka shi kasan cikinka yana ciwo baya yana ciwo kafafu zasu iya kumbura alamu ta mahaifa itama ya fara kumbura ɗa yana nema zai fita da sauransu yanzu idan ka tashi zaka iya jin wannan cuttuka ko ka samu kumburi

Mahimmancin kula da lafiyar uwa da jariri A lokacin daukan ciki. Yanada matuqar mahimmanci Da tasiri da lafiyar uwa da jariri Kuma yana taimakawa wajen samun sakamako me kyau a cikin ciki Mahimmancin lafiyar uwa da jariri a lokacin daukan ciki Kula da lafiyar uwa da jariri yanada Yana taimakawa wajen gano matsalolin lafiya Tun daga farko a lokacin kafi cututtuka ko matsalolin jininsu Wannan da yiwuwar samun matsaloli a cikin cikin ko kuma matsalolin yayin haihuwa shan magunguna da abinci mai kyau a lokacin daukan ciki A lokacin daukan cikin kula da lafiya kula da lafiya a ciki likita zai likita zai bawa matar da ke dauke da cikin shawarar yadda zata xi abinci yadda zata ci abinci mai kyau ko kuma shan magunguna da zai taimakawa gurin kiyaye lafiya da kuma yadda zai taimawa wajen daukan cikin Idan kaji irin wannan, sabida mahimmancin kula da lafiyar da a ciki da kuma mahaifiyarsa yakamata idan ka samu irin wannan ka garzaya wurin likita kaje zai dauraa kan magunguna yanada mahimmanci kula da lafiyar uwa da jariri sabida idan kaje likita ya dora ka an magunguna Ana neman sakamako ne mai kyau tun daga farkon daukan ciki ya kamata ka fara ziyartar likita kaji ai maka gwaje-gwaje a a'aunaka in da yiwuwa ay maka hoto a tabbatar da lafiyar - a daki cikinka da kuma naka lafiyar a tabbatar dashi likita zai doraka kan magani da zakasha Ya taimaka maka ya taimaka wa yaron jaririn dake ciki tun daga farkon daukan cikin ya kamata ka fara ziyartar likita sabida zai dauraka kan magunguna zai baka shawarwari da abincin da zakaci Da kuma duk wasu abubuwa da zakayi zai baka shawarwari wanda zai taimakeka har Allah yasa Ka sauka lafiya

Yadda mata masu juna biyu zausyi shiri...zasu shirya.. zasu shirya kansu ta jiki da tunani dan haihuwa da kuma wasu dabaru masu tasiri wajen kapawawa juriya.. kapapan juriya aiyukan motsa jiki, yin motsa jiki mai sauki kamar tafiya goya da sauran motsa jiki na musamman ga mata masu juna biyu zai taimaka wajen karfafa jiki rage damuwa abinci mai gina jiki, cin abinci mai kyau da gina jiki da kayan lambu yayin da itatuwa da kuma shan ruwa dad yawa yana da muhimmanci dan tabbatar da lafiyan jiki daukar shawarwarin likita ziyarce likita akai akai don tabbatar da cewa lafiya ta jiki jariri suna cikin koshin lafiya tattaunawa da abokai dangi ko wani wanda ya taba haihuwa na iya taimakwa na iya taimaka mata cikin fahimtar yadda yunkororin haihuwa gina tunani mai kyau yin tunani mai kyau da kuma amafani da dabarun tunani kaman ta'aziya ko yawan zuciya yana kara karfafa juriya karan.. karanta karanta da littafin ko yin tambayoyi game da haihuwa na iya taimakawa wajen damuwa da kuma kwarin da kuma bada kwarin gwiwa dabarun kafafen juriya tunanin zuciya mai kyau kasancewa da tunanin cewa zasu iya jawo kan ko wane kalubale yanada matukar tasiri wajen kara karfin zuciya saura sauraren jiki kula da jiki da kuma samun hutu liokacin da ake bukata yana taimakwa wajen kara karfin jiki da kuma kula da lafiyan zuciya, wannan zai taimakwa wa mata masu juna biyu wajen samun karfin juriya a yayin wannan tafiya

Matad dake ɗauke da juna biyu na iya samun bayani masu kyau da kuma ilimi game da ɗaukar ciki haihuwa da tarbiyya yara da hanyoyin da da dama ga wasu hanyoyi da suka dace da su littapai da jagorori matad dake ɗauke da ciki na iya karanta littafai masu inganci game da ɗaukar ciki da haihuwa littafai kamar suna taimakawa wajen mahimmanci yadda juna biyu ke gudana tuntuɓan likita ko jinya yin magana da likitoci da masu kula da lafiya na ɗaya daga cikin hanyoyi da zasu tabbatar da samun ingantaccen bayani kan al'umma ɗauke da ciki haihuwa da lafiyar uwa da jariri wasu shapukan suna ba da ingantattun bayanai kan ɗaukar ciki da haihuwa misali MD suna bayar da cikakken bayani kan wannan shafukan sada zumunta akwai ƙungiyoyi da shapukan sada zumunta kamar da da ke da dandalin tattunawa ga iyaye da masu juna biyu waɗannan wurare suna taimakawa wajen musanyar gogewa da samun shawarwari daga wasu ƙungiyoyi da cibiyoyi da kula da lafiya ƙungiyoyi ƙungiyoyi na gida ko na gwamnati kamar asibitoci ko ƙungiyoyin kula da lafiya da al'umma suna bayar da horo kan shirye-shirye na musamman ga mata masujuna biyu yin ampani da waɗannan hanyoyi na taimakawa wajen samun ilimi mai kyau wanda zai bada daman yin shawara wanda ze bada daman yin shawarwari na lafiya pahimtar yadda juna biyu ke gudana da tabbatar lafiyar uwa da jariri cibiyoyi na gida ko na gwamnati suna bayar da horo da shirye-shirye.

matar dake dauke ka ciki na iya gina wata hanya na tallafi da hanyan haɗa kai da iyalai abokai da kuma masu ba da kula da lafiya wanna na da matukar muhimmanci wajen tabbatar da lafiyan juna biyu da kuma jin ɗadin uwa bayan haiwuwa ga masu hanyoyi da zasu taimaka tattaunawa da iyalai mata da ke dauke da da ciki na iya tattaunawa da iyalai mazaje, iyaye, da sauran dangi. Dan neman goyan bayan su na iya taimakawa mata wajen samun lafiya da jiki da na tunani ko da kuwa suna cikin gida ko a nesa samun abokai masu goyan baya sa abokai masu goyan baya dake goyan baya na iya zama wani matakai mai mahimmanci abokai da zasu iya kasan cewa masu bada shawara, taimako da cikin gida ko kuma masu daukar nauyin jin dadi kowa yayin daukar ciki ko bayan haihuwa haɗa kai da masu bada kula da lafiya yana da kyau matar dake dauke da ciki da samu liikita ko wata gungiya da za su taimakawa wajen kula da lafiya ta jariri da masu kula da bada kulawa na ma.. lafiya suna bada cikanke bayanai lura da hali da jiki matar ke ciki da kuma samar da tsaratsare na lafiya shiga kungiyoyi ko ko rukunin tattaunawa akwai gungiyoyi ko gungiyoyin internet da ke taimakawa wa mata masu ciki wajen tattanawa matsalolin su fuskanta wannan ya fuskanta yana da bada damar yin muryar gogewa da samin shawara wasu samar da hanyar taimako a lokacin haihuwa, a lokacin haihuwa yana da kyau yana da kyau mata da za tara wanda zai zai kasance tare da ita mazajen ta, iyalan ta, ko abokai. Wanna zai taimaka mata jin kwanciyar hankali alokacin wannan mahimmanci lokaci mahiimmanci gini ginin hanyar tallafi kula da lafiya samin......

Gwaje-gwajen bincike Binciken ciki suna taka muhimmiyar rawa wajen kulawa da lafiyar da uwa da jariri a lokacin ɗaukar ciki. Waɗannan gwaje-gwajen na iya taimaka wa mata wajen sanin lafiyar jaririnsu da kuma gano matsalolin tun kafin su zama manyan abubuwa ga amfaninsu da haɗarinsu. Amfanin gwaje-gwaje da bincike yana taimakawa wajen duba girman da um cigaban jariri kuma gano wasu matsaloli kamar na zuciya ko lahani a cikin fuskar jaririn Gano matsalolin tun kafin su zama babba ultrasound na iya gano matsaloli cikin kamar ɗaukar ciki da ba daidai ba ko kuma samun juna biyu--twins Sanin jinsi--duk da cewa ba shi da matuƙar muhimmanci, yana taimakawa wajen sanin jinsi da jaririn duba ruwa yana ciki na iya zuba wa ruwa cikin mahaifiyarsa wanda zai iya nuna cewa lafiyar jariri yana cikin yanayi mai kyau. Gwajin hanyoyin halitta: gwaje-gwajen hanyoyin halitta na iya taimakawa wajen gano wasu cututtuka, ƙwayoyin halitta kamar na wannan yana bai wa iyaye damar shirin abin da zai biyo baya gwajin wannan gwajin na amfani da jinin uwa don duba yiwuwar samun wasu matsalolin ƙwayoyin halitta kuma na da inganci sosai tare da ƙaramin haɗari ƙarfafan kwanciyar hankali idan sakamakon gwaji ya nuna babu matsala zai ba da kwanciyar hankali ga uwa da iyaye. Gwajin jini: gwaje-gwajen jini suna duba ko uwa tana da matsalolin lafiya kamar matsalolin lafiya kamar rashin jinin jiki cututtuka ko matsaloli masu abubuwa da za su iya shafar lafiya.

Antenatal care Kulawar lafiya yayin ɗaukar juna biyu na da matuƙar mahimmanci wajen kula da lafiya uwa da jariri ga masu ɗaga ga masu ɗaga cikin manyan manufofi kulawar lafiya yayin ɗaukan juna biyu da yadda suke shafar sakamakon ɗaukar ciki da lafiyan uwa bincike da gano matsaloli antenatal care yana taimakawa wajen gano matsaloli ko rashin lafiya tun kafin su zama babbar matsala kamar hawan jini ciwon sukari ko matsalolin numfashi. Wannan yana taimakawa wajen ɗaukan matakai na gaggawa da magunguna da suka dace kulawa da cigaban jariri yana duba lafiyar jariri ta hanyar amfani da nau'o'in kamar ultrasoundnda sauran gwaje-gwaje don tabbatar da jariri yana girma yadda aya kamata kuma ba shi da mastaloli inganta lafiyar uwa yana da yana taimkawa wajen kula da lafiyan uwa ta hanyar lura da nau'o'in ciwo da zai iya tasowa kamar zazzaɓi, ciwon gaɓoɓi ko kuma ƙara nauyi fiye da ƙima wannan yana tabbatar da cewa mahaifiya tana cikin ƙoshin lafiya Shirya uwa da jariri don haihuwa. A lokacin kulawar ana ana kuma bai wa uwa shawara game da yadda zata kula da kanta a lokacin haihuwa a lokacin haihuwa inganta lafiyar uwa yana taimakawa wajen kula da lafiyar uwa ta hanyan lura da nau'o'in ciwo kamar zazzabi, ciwon gaɓoɓi ko kuma ƙara nauyi fiye da kima. Wannan yana tabbatar da cewa mahaifiyar tana da ƙshin lafiya Bada ilimi da shawara yana bawa uwa ilimi kan abinci mai gina jiki yada zata guji abubuwa da zasu iya cutar da lafiyarta ko jariri da kumma yada zata kula da jikinta kafin yayin da bayan ta haihu

Matsaloli da zasu iya tasowa daga rashi ko ko jinkirin kulawar lafiya a yayin ɗaurar juna biyu matsalolin lafiyar uwa idan matar da take ɗauke da juna biyu ta samu kulawar lafiya da ta dace bata iya fuskanatar matsalolin lafiya kamar hawan jini, ciwon sukari ko kuma ciwon zuciya wanda zai iya haifar da gagarumin matsala ga ita da jariri Jinkirin gano matsaloli rashin kulawar lafiya na iya sa ayi jinkiri wajen gano matsalolin da suke shafi jariri ko uwa kamar kamuwa da cututtuka ko matsalolin jinin jiki wanda zai iya kawo cikas ga cigaban jariri ko lafiyan uwa Mummunan sakamako ga jariri. Rashin kulawa mai kyau na iya haifar da haihuwar jariri mai nauyi ƙasa da Kima ko kuma matsaloli kamar na kasa rashin samun isasshen ruwa, jini oxygen ko kuma matsalolin ihu a wasu lokutan rashin kulawar lafiya na iya kawo na iya kawo mummunan? mummunan jariri ko wataƙila mai tsanani ƙaruwar haɗarin mutuwar uwa rashin samun kulawar lafiya ta yau da kullum na daga cikin abubuwan da ke ƙara haɗarin mutuwar uwa yayin haihuwa ko bayan haihuwa musamman musamman idan ba ayi wani bincike da wuri ba ko kuma ba a samu magani mai inganci ba yagga za a ƙafafa mata da su nemi kulawa ta? indindin?? ɗaukar juna biyu ta hanyar tabbatar ad shawarwari da bayanai na musamman kan illolin rashin kulawa da kuma yada zai iya shafar lafiyan jaririn su Ƙarfafa taimakon? iyali masu kula da lafiya zasu iya shawarcin iyali da? goyi bayan matan domin su tabbatar da cewa sunje duba lafiyarsu a kai a kai

Dalilan da zasu iya haifar da rashin ɗaukan nonon da kyau da hanyoyin magance su dalilan da zasu iya ɗaukan nonon da kyau matsalolin hanya idan jariri baya buɗe baki sosai ko kuma ya ɗaukar nono ba dai dai ba wannan zai iya haifar da rashin ɗaukar nono a wasu lokutan matsaloli kamar inda harshe na jariri ke da matuƙar ke da matuƙar da zai hana ɗaukar nono da kyau na iya zama dalili matsalolin jindadi ga uwa. Idan uwa tana jin zafi ko rashin jin daɗi a lokacin shayarwa wannan na iya zama saboda jariri bai ɗauki nono da kyau ba hakan nan idan nonon uwa yana yana da ƙarfi ko kuma yana da yana da wuya ayi amfani da shi. Wannan yana iya kawo matsala? jariri baya sanin hanyar ɗaukar nono da kyau sabbin jarirai suna iya buƙatar lokaci na horo don su koyi yadda ake ɗaukan nono da kyau wannan na iya zama dalilin rashin ɗaukar nono da kyau a farkon lokaci matsalan tsarin nono. idan nonon uwa yana da ciwo ko kuma yana da mastala kamar su nono mai kumbura wannan zai iya sa jariri ya samu wahala wajen ɗaukar non da kyau rashin sanya jariri a cikin matsayin da ya dace. idan uwa ba ta sa jariri a cikin matsayin da zai ba shi damar ɗaukar nono da kyau ba wannan na iya haifar da rashin jin daɗi ko daɗi ga uwa ga kuma rashin ɗaukar nono da kyau yadda uwa aydda uwa da jariri zasu iya magance rashin ɗaukar nono da kyau horon horon hamya ɗaukar nono da kyau. uwa na iya koyan yadda ake shayar da jariri cikin matsayi mai kyau. wannan wannan ya bada tabbatar da cewa jariri yana buɗe bakinsa sosai yana ɗaukar nono har zuwa harshensa da kuma tabbatar da cewa nonon yana bakin jaririn sosai inganta matsayin shawara. uwa na iya tsarin zama

Akwai wasu ra'ayoyi ko kuma abubuwa da ake ɗauke nau'o'i dayawa gane da sayarwa da kuma yadda suke shafar zaɓen mata ga wasu daga cikin wannan ra'ayoyi ko tabbas da suke zuwa ga shayarwa nau'o'in al'adu daban-daban shayarwa tana zama tashin tashin ciki ko ciwon nono a wasu nau'o'in ana ɗaukar cewa shayarwa tana da ciwo ko kuma zai kawo wahala ga uwa wannan na iya sanya mata jin tsoro ko kuma ɗaukan shawaran daina shayarwa ko kuma neman madara ta ta wucin gadi amma shawar shayaewa ba da be kamata ta zama ciwo idan jariri yana ɗaukan nono da kyau ba shayarwa zai iya sa nono ya ji a wasu nau'o'in ana tunanin cewa shayarwa zai sa nonon uwa ya zama sak wannan na wannan yana daga cikin dalilin da ake sa su mata jin kunya ko kuma suna gujewa shayarwa musamman a cikin nau'o'in ke jaddada muhimmancin kyawun jiki shayarwa a wajen a waje na iya zama rashin kunya a cikin jama'a a wasu hasashen ana ɗaukar shayarwa a bainar jama'a matsayin abu mara kyau ko kuma rashin kunya wannan ra'ayi na iya sa mata jin tsoro ko rashin jin daɗin shayarwa jaririn su a wurare masu nau; o'i ana tunanin cewa shayarwa zai iya nonon uwa ya zama sak sak musamman a cikin al'umma da jaddada muhimmancin kyawun a wasu hasashen ana ɗauke da ana ɗauke ana ɗaukan shayarwa a bainar jama'a matsayin matsayin abu mara kyau ko kuma rashin kunya. wannan ra'ayi na iya zama jin tsoro ko rashin jin daɗi.

Bambanci tsakanin matar ciki da ciki mai matsala a wajen a wajen yin ciki matar ciki matar ciki wanda ake kira da yana faruwa a lokacin da jariri a cikin mahaifiyar mahaifa ya mutu kuma yana fara fita daga mahaifa kafin lokacin haihuwa watau kafin makwanni ashirin na ciki wannan na iya faruwa saboda dalili daban-daban kaman rashin daidaiton ƙwayoyin halitta matsalar lafiyan uwa ko kuma cututtuka shekaru mata da ke cikin shekaru talatin da biyar zuwa arba'in da biyar na iya fuskantar ƙarin haɗarin samun matar ciki rashin lafiyar uwa. matsalolin lafiya kamar kamar sukari, hawan jini ko cututtuka ko da iya ƙara yawan haɗarin samun tarihin matar ciki matar mata da suka? taɓa fuskantar matar ciki a baya na iya samun ƙarin haɗarin samun matar ciki a cikin juna rashin kariya ko rage aikin? mastaloli a cikin hatsarin harmoni kamar rashin ishashen na iya haifar da rashin cigaba da ciki ciki mai matsala waje ciki mai matsala a wajen wanda ake kira ectropic yana faruwa wajen yana faruwa lokacin cikin jariri yana cigaba da girma a wajen mahaifa musamman a cikin a cikin? wanda ke haɗa mahaifa da wannan na iya samar ds haɗari ga uwa saboda yana iya kawo mummunar zubar da jini ko kuma lalacewar jiki tarihin ciki mai matsala a waje mata da suka taɓa samun ciki mai matsala a waje a baya yana iya samun ƙarin haɗarin samun ciki mai matsala a waje matsaloli ko kuma kumburin? misali sakamakon

Tasirin kula da lafiya a lokacin ciki antenatal care wajen gano da hana matsaloli a cikin ciki kula da lafiya a lokacin antenatal care yana da matuƙar mahimmanci wajen tabbatar da lafiyar uwa da jariri. wannan tsarin kula da lafiya yana taimakawa wajen gano ko kuma hana matsaloli da ka iya taasowa yayin ɗaukar ciki? Ga wasu hanyoyi da wannan kulawar ke taimakawa gano matsalolin lafiya a cikin ciki. kula da lafiya a lokacin ciki yana da damar gano matsaloli na uwa da jariri a cikin lokaci wannan na iya haɗawa da gano matsaloli kamar hawan jini, ciwon sukari ko kuma cututtuka da ka iya shafar lafiyar uwa da jariri idan aka gano? idan aka ƙaro irin waɗannan irin waɗannan matsaloli tun wuri ana iya ɗaukar matakan gyara don magance su rigakafin cutar hawan jini a cikin kulawar antenatal ana duba ana duba hawan jini da kuma sauraron alamomi na free cuta mai haɗari da ke tasowa a cikin ciki idan aka gano wanna cuta da wuri ana iya magance ta a ta hanyar shan magunguna ko kuma ta shayar da haihuwa idan ta kai wanimatakai mai haɗari lafiyar jiki da jariri. kula da lafiya a lokacin yana taimakawa wajen duba girman jariri ko kuma lafiyar zuciya da sauran ɓangarorin jikinsa. wannan yana bada damar ganin jariri yana cikin wani yanayi mai kyau ko kuma yana fuskantar matsaloli kamar rashin isashen girma ko kuma rashin jin motsi idan aka lura da wannan waɗannan mastaloli ana iya ɗaukar matakai da ya dace shawara da ilimantarwa. kula da lafiya a lokacin ciki yana bada mata su samu shawarwari daga likitoci kok ƙaruwa matakan lafiya game da abinci mai gina jiki yadda za a kauce wa abubuwa

? Tasirin taimakon jiki na zuciya da lafiyar tunani da jiki na mata a cikin ciki taimakon jiki na da na zuciya yana da matuƙar tasiri wajen lafiyar mata da ke ɗauke da ciki. wannan taimakon na fitowa daga dangin abokan zama da kuma al'umma yana taimakawa wajen rage damuwa, ƙarin jin daɗi da tabbatar da cewa uwa tana cikin ƙoshin lafiya lafiya na jiki kuma da tunani ga yadda wannan taimakon yake tasiri tasirin taimakon jiki da na zuciya ga lafiyar tunani rage damuwa da tashin hankali taimakon zuciya daga Maigida dangi da abokai yana taimakawa wajen rage damuwa da tashin hankali wanda zai iya zama babban matsala ga lafiyar uwa a lokacin a lokacin ɗaukar ciki idan uwa tana jin goyan baya da kulawa daga mutane da ke kusa da ita hakan na iya qara mata ƙwarin gwiwa da jin daɗi wanda zai taimakawa wajen rage damuwar zuciya ta tunani ƙara lafiyar zuciya a lokacin ɗaukaar ciki fuskantar canje-canje masu yawa a cikin jikinsu da tunanin idan idan suna idan suna idan suna da tsarin goyon baya mai ƙarfi daga dangi ko abokai suna jin cewa suna da mutane a kusa da su daga su taimakawa wasu wanda hakan yana haifar da yanayi mai kyau a cikin ƙwaƙwalwa da tunani inganta hanyar hulɗa taimakon daga maigida ko iyali yana taimakawa wajen haɓaka haɗin kai tsakanin uwa da iyali wanda ke ƙara samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin gida idan maigida yana bada cikakken goyon baya yana taimakawa yana taimaka wa uwa da jin tana ƙarfi da ƙwarin gwiwa wajen gudanar da rayuwa a cikin tasirin taiamakon jiki ko lafiyar jiki gudanar da ayyuka daga da gajiya taimako daga dangi musamman maigida ko iyaye yana taimakawa wajen rage yawan gajiya da

Mutane ya kamata su gwada cututtukan jami'i akai-akai musamman idan suna da sabon abokin jami'i ko kuma, suna cikin dangantakar jami'i da yawa. Ana bada shawarar ga ka gwada ƙwayoyin cutar "STIS" a ƙalla sau ɗaya ko a wane shekara. ko kuma akai-akai. Idan akwai alamomin cuta ko kuma sauyin halaye na jami'i, Na jima'i Gwajin "STIS" yana da muhimmanci, saboda yana taimakawa wajen gano cututtuka da wuri, wanda zai iya rage yaɗuwarsu zuwa ga sauran mutane. Hakan nan yana da Yana taimakwa wajen kula da lafiyar mutum, domin wasu "STIS" na iya zama ba su bayyana alamomi na farko, amma suna iya haifar da matsaloli masu tsanani idan ba a kula da su ba, saboda haka gwajin akai-akai yana tabbatar da lafiyar jiki da kariya. ga al'umma. Mutane na iyaAS`1 mutane na iya mutane ya kamata su gwada cututtukan jima'i "STIS" akai-akai musamman idan suna da sabon abokin jima'i ko kuma, suna cikin dangantakar jima'i da yawa. Ana ba ma, ana bada shawarar A gwada ƙwayoyin cutar "STIS" a ƙalla sau ɗaya ko a kowane shekara. ko kuma akai-akai idan akwai alamomin cutar ko kuma nau'in sauyin halaye. Gwajin "STIS" Yana da muhimmanci, saboda yana taimakawa wajen gano cututtuka da wuri wanda zai iya rage yaɗuwarsu zuwa ga sauran mutane. hakan nan taimaka hakan hakan na taimakawa wajen kula da lafiyar mutum, domin wasu wasu "STIS" na iya zama ba su bayyana alamomi ba farko ko amma iya haifar da matsaloli.

Tasirin cin zarafin jima'i da aka yi bisa jinsi yana da matuƙar illa ga lafiyar ƙwaƙwalwa da jiki. Musamman ma, musamman ma, Fannanin lafiya ta haihuwa, matar da ta fuskanci irin wannan cin zarafin na na iya samun matsaloli kamar damuwa firgita, rashin ƙwarin guiwa da kuma rashin jin daɗi, kai wannan na iya shafar lafiyarsu da da jiki wanda zai iya haifar da matsalolin rashin haihuwa ko kuma ƙarin haɗarin kamuwa da cututtukan jima'i. Bugu da ƙari mata da suka fuskanci zara mata da suka fuskanci zarafi na jima'i na iya jin tsoron shiga cikin dandantakar jima'i ko samun wahala wajen kula da lafiyar jikinsu da haihuwa. Wannan na iya janyo matsaloli a cikin dangantakarsu da abokai, ko iyali. Ko kuma yadda suke jin gami da kansu. Don taimaka wa mata, da suka fuskanci irin wannan cin zarafin, yana da muhimmanci a haɗa tallafi na lafiyar ƙwaƙwalwa da cikin kulawar lafiya, wannan na iya haɗa haɗa haɗa ba da shawarwari da tunani da jin da jin taimakawa wajen warware matsaloli damuwa, da kuma samar da cikakken tsarin kula da lafiya. Haihuwa wanda zai ba da goyon baya a cikin kowanne mataki. Na iya samun lafiyar yin aikin ta re da likitoci, wasu shawarwari da sauran masu kula da lafiya. Zai iya zai taimaka wajen tabbatar da cewa mata da mata da matar da ta fuskanci wannan cin zarafin tana samun dukkan taimako da da ke buƙata don dawo da lafiyarta. Bugu da ƙari, mata da suka fuskanci cin cin zarafi na jima'i na iya jin tsoron shiga cikin dangantakar jima'i.

Barka da warhaka. A wannan hoto an gwado mana hoto me na matsaya wato na birni Benin City wato ta jihar EDo ke nan. Kamar yadda muka sani, a biranez wato kuma a jahohi akan samu wato shaida na matsaya na kowanne jaha. yayin da akan yi amfani wani da shataletale da ke tsakiyar gari. Yadda za a yi amfani da shi, za a saka shaida wato matsaya na wannan jaha, a tsakiyar wannan shataletale. Kamar yadda muka sani, saka shaida abu ne da yake da matuƙar muhimmanci abu ne da yake da matuƙar tasiri yake inganta jaha. Yayin da aka saka shaida na wannan jaha, yakan wato karrama wannan jaha. A kowane jiha, akwai wato yanayi da irin tsari na, wato matsayarsu. Matsaya na jaha, da wata jaha, ya bambanta. Yayin da a na wato matsayar jahar Edo an ƙawata shi an ƙayata shi ya yi kyau, ya yi gwanin burgewa. Yayin da aka yi shataletale aka wato masa gini irin na, wato duwatsu. wannan gini, gini da yake da ƙarfi. wanda ake wato ƙawata wuri da shi. Yayin da aka ɗora wato gunki wanda yake sanye da wani kaya ajikinsa na al'ada da tagulla da aka yi a jikin wannan gunki, wanda ya bada shaida, na matsaya na wannnan jaha. A jaha ana son a samu wato matsaya wanda za riƙa tutiya da shi wanda za a riƙa alfahari da shi. Kamar yadda muke gani na wannan jiha. ta Benin City, wato ta Edo. Babban birnin Benin City Wato matsaya ne da yake da matuƙar tasiri, ko matsaya ne da yake da ɗinbin tarihi Wanda yake da, ya samo asali tun a shekarun baya. Yayin da ake na ake amfani da shi har a yanzu ake ganin wato matsayarsa. A kowace jaha, in ka shiga ka je wato tsakiyar gari za ka iya wato riskar matsayar wannan jaha. Musamman a asalin babbab birninta. Kamar yadda muka sani akan yi gine-gine na shatetale kala daban-daban. Yayin da akan ƙawata su wani lokacin da furanni, wani lokacin kuma, akan inganta su da wasu ƙarafuna wanda za kewaye shataletale da shi. wanin kuma akan yi gini ne, kamar yadda muke gani. Wannan gini na duwatsu, gine ne da ya ƙawatar gini ne da ya daɗa gyara wato cikin birnin Benin City. Na gode.

A cikin Arewacin Najeriya yanayi mai zafi da fari yana tasiri sosai kan hanyoyin da ake amfani da su wajen ajiye bayanai a gonakin kaji. ga wasu daga cikin abubuwan da muhimman abubuwan da suke Muhimman abubuwan da suke da tasiri. zafi da ƙura Yanayin zafi da yawan ƙura na iya lalata takardu da littattafan adana bayanai. Don haka manoma da yawa suna amfani da hanyoyin adana bayanai na zamani kamar: man hajojin Rashin wutar lantarki. A wasu yankunan akwai ƙarancin wutar lantarki wanda wanda ke sa amfani da kayan lantarki kamar na'ura mai ƙwaƙwalwa na'urar hannu wahala saboda haka wasu manoma suna ci gaba da amfani da littattafai ko ajiyar bayanai a takarda. Ɗumamar yanayi. Zafin rana mai tsayo yana iya sa inji da takardu su lalace da sauri. Saboda haka ana buƙatar adana takardu a wurare masu inuwa, san yi da amfani da, jaka masu kare danshi. jakunkuna masu kare damshi. Sannan sanyin dare da banbancin yanayi. Wannan banbancin yanayi yana iya haifar da ƙamsi ko danshi wanda ke lalata takardu. saboda haka, wasu manoma suna amfani da, fakitin, roba, ko akwatuna masu rufi ko kuma hana danshi shiga. ko kuma abubuwan da ke hana danshi shiga. Sannan ƙarancin ruwa. Saboda fari, wasu manoma ba su iya amfani da hanyoyin ajiyar bayanai da ke buƙatar ruwa ko na'urar sarrafa bayanai da ke amfani da tawwada mai saurin shafewa. Saboda waɗannan dalilai yawancin manoman kaji a arewacin Najeriya suna haɗa hanyoyin zamani fara amfani da wayar hannu don rubuta bayanai hanyoyin gargajiya, kamar amfani da kundin da ke rubutu mai ɗauke da fakitin kariya Saboda waɗannan dalilai Yawancin manoman kaji a arewacin Najeriya suna haɗa hanyiyin zamani kamar amfani da wayar hannu don rubuta bayani da hanyoyin gargajiya da yin amfani da kundin rubutu mai ɗauke da fakitin kariya sannan kuma a sanya su cikin samfurin jakunkuna wanda za su tsare danshi da sauransu. wanda hakan ka iya

Wato kaman yanda mu ke gani wannan gona ne da ya yi kyau ba kankani ba ta hanyar gyara da ya samu kullawa da ya samu wurin manomin shi noma ne da aka yi shi, da ƙwarewa a ka yi shi ya yeƙe ne kuma ga yi nan ubangiji ya sa shi ya yi kyau, ya yi kori, ya yi shir ya fitar da ko eh ya fito da shi a wurin nan za mu iya cewa wannan amfanin dankali ne da a ka dadasa shi a ka abunnan din shi ya yi kyau, ya kuma sai na yanka da ga farko a ka je kai ya fito gonar da ya kan ingancacce irin wannan zaa a ga cewa a gurin kawai za ka iya kalla, ka ce ya samu kullawa ba kakanin wannan gona da aka, da ta sama ingantacce takki mai shaawa aka fito kuma tsannan maganan din wurin mai gonan ta, ya yi mata noma ya ya ce da ta mai ban shaawa shashasha da bar bayar lokaci, inda ya kamata ace na yinin gona, toh da ganin wannan wannan shuka, na da ganin wannan gonan a na yi mata abun da ya kamata ne, har ta kai ga wannan matsayi da ta ke abunda za ka ga inda gani har har da, tun, duk da dukka na ishe ne abu ne mai ban shaawa

HIV wannan ƙwayar cutar ce da ke shafar tsarin garkuwan jiki immune system na mutum. HIV yana hallaka ƙwayoyin garkuwan jiki na CD4 wanda ke taimakawa wajen yaƙi da cututtuka. Idan ba ai magani HIV yana cigaba da lalata garkuwan jiki har zuwa lokacin da mutum zai zai zama mai saurin kamuwa da cututtuka daban daban. HIV wannan shine matakin karshe na ciwon HIV inda garkuwan jiki ta kasa yin aikin da ya kamata a lokacin da aka kai ga AIDS garkuwan jiki na da rauni sosai wanda ke wanda ke sa mutum ya zama ya zama saurin kamuwa da cututtuka masu tsanani kamar ko ciwon daji cikin wannan matakin mutum na iya fuskantan matsaloli na lafiya masu tsanani. Matakan HIV na farawa da hallaka garkuwan jiki yayin da AISDTKS AISDTKS shine ma matakin ƙarshe na cutar HIV wanda ke nuni da cewa tsarin garkuwan jiki na kasa aiki. HIV wannan ƙwayar da ke shafar tsarin garkuwan jiki immune system na mutum. HIV na hallaka na hallaka garkuwan jiki na AT 4 wanda ke taimakawa wajen kai cututtuka idan ba a yi magani ba. HIVna cigaba da lalata garkuwan jiki har zuwa lokacin da mutum zai zama mai saurin kamuwa da cututtuka daban daban. AI AIDS wannan shine matakin ƙarshe na ciwon HIV inda garkuwan jiki ta kasa. inda garkuwan jiki ta kasa wanda ke mutm zai zama.

Akwai Akwai dabaru da dama da ake amfani da su don auna tasirin shirin faɗakarwa ga al'umma akan mahalarta da al'umma gabadaya. Ga wasu daga cikin dabarun, bincike da nazarin yin amfani ko gudanar da bincike ra'ayi a tsakanin mahalartar da sauran al'umma domin auna auna shirin ya shafi rayuwar su ko al'umma baki ɗaya. Tattara bayanai, ana tattara bayanai a bin diddigi kaman yanda aka samu sakamakon chanje-chanje a cikin al'umma misali yawan mahalartar da suka amfana da shirin ko kuma yawan ayyukan al'umma da aka ƙirƙira Nazarin chanje-chanje al'umma a nan ana duba yanda shirin taimaka wajen warware matsalolin al'umma ko inganta yanayi kaman sauyin sauyin lafiyar jama'a ko tattalin arziki. duba cin gaban mahalarta, auna cigaban mahalarta a cikin shirin sau kwarar kwarewa da suka samu, gogewa ko haɓɓakar ayyuka da suke yi hanyoyin sadarwa yin amfani da hanyoyin sadarwa kaman taruka ko tattaunawa da al'umma don samun ra'ayi kai tsaye gami da tasirin shirin bibiya da rahoto yin amfani da tsarin bin diddigi ko rahoto don tabbatar da cewa shirin yana samun nasara ko kuma inda ake buƙatar gyara wannan yana taimakawa wajen sanin ko shirin na kaiwa ga burin sa ko wannan yana taimakawa wajen sani ko shirin na kaiwa ga burin na kaiwa ga burin sa da kuma yadda ake inganta shi don amfanin al'umma bibiya da rahoto

hanyar fara magance matsalar da wuri da wuri da gwaje-gwajen lafiya a ƙwaƙwalwa na iya inganta sakamako ga mutane dake rayuwa cututtukan ahali ta hanyoyi da dama gano matsaloli da wuri, idan aka gano matsalar lafiya da ƙwaƙwalwa da wuri za'a iya fara magani ko temako cikin lokaci wanda ze rage yanda cutar zata ƙara tabbatarwa inganta inganta temakon ƙware-ƙware gwaje-gwajen lafiya da ƙwaƙwalwa suna temakawa wajen samar da tsarin kula da lafiya da yake da ya dace da ze bai wa mutum damar samun temako daga ƙwararru da kuma magunguna idan an buƙata inganta rayuwa tare da ingantaccar magani da goyon baya daga iyali da al'umma mutane zasu iya samun damar dawo da jin daɗin rayuwar su ci gaba da aiki da sauran al'ummar rayuwa yadda ze kamata rage zargin al'umma gwaje-gwaje da wuri yana temakawa wajen rage rashin fahimta da ake da shi game da cututtukan hankali wanda ze iya temakawa wajen gina al'umma dake ɗaukar mutane da hannu tare da goyon baya a taƙaice ka fara magani da wuri gwaje-gwajen lafiya suna temakawa wajen rage illar cututtuka ahali da kuma inganta rayuwar mutum gano matsaloli da wuri idan aka gano matsalar lafiya to ƙwaƙwalwa da wuri za'a iya fara magani magani ko temako cikin lokaci wanda ze rage yanda cutar zata ƙara tabbata inganta temako ƙwararre ƙwarewa gwaje-gwajen lafiya da ƙwaƙwalwa suna temakawa wajen samar da wajen samar da wajen samar da tsarin kula da lafiya da ya dace wanda ze ba wa mutum damar samun temako daga ƙwararru

alamomin ciwon ƙoda suna iya bayyana a cikin matakai na farko amma su su kan zama kamar alamomi na wasu cututtuka wanda hakan ke sa a cikin yanayin da dama ba'a gano su da da wuri wasu daga cikin alamomin na ciwon ƙoda sun haɗa da ciwon a cikin ƙwallon ciki wannan ciwon yana iya zama me sauƙi ko kuma me tsanani yana faruwa a cikin ƙyallan ciki ko ƙasa canje-canjen hanyoyin fitsari wannan na iya haɗawa da jin buƙatar yin fitsari akai-akai ko kuma jin nauyi ko cinkoso a cikin ƙyallen ciki ciwo ko kumburi a cikin bugu ko ƙafa idan an ji ciwo ko kuma an sami kumburi a cikin ƙugu a cikin ƙugu wannan na iya zama alamar ciwon ƙoda canjin al'adar jini al'ada wata ƙila canje-canje a cikin jinin al'ada ko kuma jin jinin al'ada me yawa fiye da yadda aka saba ciwon ciki ciki ko jin cinkoso hakanan ciwon cikin da kuma jin cinkoso yana iya zama alamar ciwon ƙoda dalilin da yasa ake hawan yawan gano ciwon ƙoda a matakai na gaba yana iya yana alaƙa da yadda alamomin ke bayyana da kuma yadda suke bayyana cikin lokaci. ciwon ƙoda na na fara bayyana ne ta alamomi masu rauni ko waɗanda basu dace wasu cututtuka wanda ke sa yana yiwuwa yayin watsi da ko kuma tunanin cewa ba ciwon ƙoda bane haka nan ba'a samu wani gwaji da ze iya gano ciwon ƙoda cikin sauƙi kamar yadda ake yi ga wasu cututtuka kamar ciwon nono ko ciwon ƙoda ko wanda ke sa ɗaukan lokaci kafin a gano shi

PCOS na iya shafar lafiyan mutum a cikin dogon lokaci kuma yana iya haifar da wasu matsaloli na lafiya, wannan cuta na iya kawo ma sauye-sauye a cikin tsarin jiki wanda ke haifar da ƙarin haɗari ga wasu cututtuka daga cikin haɗarin lafiyar da PCO S ke haifarwa sun haɗa da ciwon sugari jini diabetes matar da ke da PCOS na iya fuskantar matsalar insulin wanda ke nufin cewa jikin su be amsar sosai ga insulin wannan na iya haifar da yawan fitsari a cikin jini musamman nau'i biyu na ciwon sugari ciwon zuciya da hawan jini na iya ƙara haɗarin ciwon zuciya saboda yana haifar da ƙarin ƙitse jini hawan jini da kuma matsaloli wannan na iya sa su kasance cikin haɗarin kamuwa da cututtukan zuciya da kuma hawan jini matsalar haɓɓakar haihuwa, matar da ke da matar da ke da PCOS na iya fuskantar matsaloli wajen samun ciki saboda rashin daidocin hatsari al'ada da kuma ƙananan ƙwayoyin haihuwa waɗanda na iya sa wahalar ɗaukar ciki ko kuma rashin samun ciki gaba ɗaya ciwon nono ko cancer, matar da ke da PCOS sun sa da ƙarin haɗarin samun samun cancer cancer na musamman idan ba'a kula da kula da tasirin jinin al'ada ba ko kuma idan akwai hawan jini ko kitsen jini me yawa matsalolin jiki da tunani matsalolin jiki da tunani PCOS na iya haifar da matsaloli na fata kamar ƙwayan fata da kuma fitar da gashi fuska mai yawa

rashin dai-daiton na iya shafar lafiyar mutum mutum a cikin fannoni da dama da dama ciki har da lafiyar haihuwa tsarin da lafiyar tunani suna taka muhimmiyar rawa wajen sarrafa tsarin jiki da kuma idan basu dai-daita yadda ya kamata ba zasu iya haifar da matsaloli da dama ga yadda rashin dai-daiton ke shafar lafiya lafiyar haihuwa matsalolin al'ada rashin daidaiton na iya haifar da canje-canje a cikin tsarin jinin al'ada wanda ze iya jawo rashin al'ada ƙanana da yawan jini ko kuma ciwon al'ada me tsanani matsaloli wajen ɗaukar ciki, matar da ke da rashin daidaiton al'ada kamar PCOS na iya fuskantar wahalar ɗaukan ciki saboda rashin daidaiton hawan da wanda ke shafar tsarin haihuwa canjin nauyi, rashin daidaiton al'ada na iya haifar da ragi da nauyi cikin sauri musamman idan akwai rashin rashin daidaito a cikin insulin ko ko wannan na iya jawo cututtuka kamar ciwon sugari ko hawan jini, ciwon sugari kamar insulin suna da alhakin alhakin sarrafa sigari a cikin jini rashin daidaito na na insulin na iya shafar da insulin wanda ke haifar da ciwon sugari na nau'i biyu matsaloli na basu dai-daita ba na iya haifar da ciwon fibroid me ƙarancin aiki ko kuma me hawa wanda ke shafar yanayin zafi ko kuma yanayin jiki

menorrhagia na nufin yana nufin hawan jinin al'ada ko kuma jinin al'ada me tsanani wanda na iya zama matsala me wahala ga mata dake fama da ita wasu abubuwa na rayuwa kamar abinci da damuwa suna iya shafar yanda wannan yanayi yake bayyana bayyana da kuma tsan-tsar tsan-tsar sa ga yadda waɗannan abubuwa ke shafar da kuma wasu canje-canje da zasu iya yi dan kula da wannan yanayi tasiri ku sha irin mata da ke mata da ke menorrhagia na iya fuskantar ƙarancin ƙarfe saboda yawan jinin al'ada wanda na iya haifar da gajiya da kuma ƙarancin ƙarfi don haka cin abinci me tushe da ƙarfe wanda nama kifi wake da yawan lambu da kayan lambu masu kore na iya temakawa wajen ƙara ƙarfi a jiki ciwon ciki abincin da ke da yawa a suga ko sinadarin wucin gadi na iya haifar da kumburi ko matsalolin narkewar abinci wanda ke ƙara yawan ciwo da damuwa ga mata da ke da menorrhagia dan haka rage cin abinci me kitse da rage cin abinci me kitse ko suga mai yawa ze iya temakawa wajen rage matsaloli vitamin C da vitamin K vitamin C na na temakawa wajen inganta haɗewa da kuma ƙara ƙarfi ga jijiya yayin da vitamin K na temakawa wajen hana hawan jini cin abinci me waɗannan vitamin kaman kayan lambu wasu ƴaƴan itatuwa

samun damar ruwan sha me tsabta a cikin yankunan karkara da wurare da wurare da da ba a cika samun hidima ba yana da matuƙar mahimmancin inganta lafiyar al'umma ga kuma rage cututtuka akwai manufofi da fasahohi da kuma iya amfani da iya amfani da da su don tabbatar da adalci wajen samun ruwa me tsabta ga wasu daga cikin mafi ingancin manufofi ga fasahohi dan samar da ruwa me tsabta a waɗannan yankunan samar da jari da kuɗin tallafi gwamnatoci na iya bada tallafi ko kuma samar da jari na musamman don gina rijiyoyin ruwa tushoshin ruwa da kuma tasirin damar ruwa me tsafta yankunan karkara hakan na iya rage nauyin kuɗi ga al'umma masu ƙaramin ƙarfi tattaunawa ga al'ummomi da ke ƙarfafa haɗin kai da al'ummomi wajen tsara da gudanar da ayyuka kamar su ruwa suna da muhimmanci wannan na tabbatar da cewa alamomi suna da hannu wajen tsarin samar da ruwa kuma kula da shi da kuma kula da shi ƙirƙirar ƙirƙirar dokokin kula da ruwa inganta dokokin kula da ruwan albarkatu ruwa da samar da ƙa'idoji kan yanda za'a raba ruwa tsakanin al'umma na temakawa wajen tabbatar da cewa kowa na iya samun ruwa me tsabta fasahohi da ruwa me tsafta fasahohi kamar na auren mai tace ruwa da kuma kayan shan ruwa da nau'ikan shayar da ruwa suna temakawa wajen samar da ruwa me tsafta kai tsaye ga gidaje wannan na rage dogaro da manyan tsarin ruwa na rayuwa na al'umma da kuma inganta samun ruwa yankunan karkara tattaunawa yin amfani da fasahohin tattaunawa daga ruwa sama da daga cikin hanyoyin samar da ruwa me tsafta cikin yankuna da basu isashshen ruwa

inganta haɗin kai tsakanin tasiri kiwon lafiya da kuma gudanar da gwaje-gwaje na yau da kullum da kula da kariya na matuƙar mahimmanci gano cututtuka a matakai na farko da kuma daƙile ciwuwwuka wannan yana temakawa wajen rage matsaloli da kuma inganta lafiyar al'umma ga wasu hanyoyi lafiya da iya amfani da su wajen haɗa gwaje-gwaje na yau da kullum da kariya iliman da al'umma akwai buƙatar inganta ilimi al'umma game da mahimmancin gwaje-gwaje na yau da kullum kuma abubuwa da zasu temaka wajen gano cututtuka kamar ciwon daji ciwon sugari ciwon zuciya na matakai na farko hakan na iya temakawa wajen ƙarfafa alamomi ƙarin gwiwa don su bi hanyoyin gwaji na lafiya bada shawarwari, likitoci ma'aikatan lafiya sun tabbatar wa al'umma shawara gami da gwaje-gwaje da ya kamata suyi bisa ga shekarun su, tarihin lafiyar su da abubuwan da zasu shafi lafiyar su rage farashin kula da lafiya kamar samar da kayayyakin gwaji na magani me sauƙi farashi ko ko samar da inshoran lafiya inganci na iya temakawa wajen tabbatar da cewa kowa yana samunn damar yin gwaje-gwaje da ake buƙata a lokaci kafa cibiyoyin kula da lafiya a yankunan karkara yawan cibiyoyin kula da lafiya a yankunan karkara na da wurare da ba'a cika samun lafiya ze temaka wajen tabbatar da cewa kowanne mutum yana da damar samun gwaje-gwaje da kuma kula da kariya daga cututtuka yin amfani da fasahar na iya temakawa al'umma musamman ma a cikin a cikin yankunan karkara samun damar gwaje-gwaje shawara daga likitoci ba tare da tashi daga gida ba hakan nan amfani

kariyar ruwa kariya ruwa da kasa daga gurɓatarwa yana da matuƙar mahimmanci yana matuƙar mahimmanci dan tabbatar da lafiyar al'umma da kuma kiyaye albarkatun ƙasa haɗi da kai tsananin gwamnatoci da al'umma yana da matuƙar mahimmanci wajen magance wannan matsala ga yadda zasu iya haɗa kai da kuma amfanin lafiya da zasu samu daga wannan haɗin gwiwa gwamnati na iya temakawa wajen ilimantar da al'umma gami da haɗarin gurɓatan ruwa da ƙasa tare da shawarwari kan yadda za su guji abubuwa dake haifar da wannan gurɓatawa al'umma na iya koyon yadda zasu kula da albarkatu ruwa da ƙasa misali ta hanyar guje wa zubar da shara ko kuma amfani da sinadari masu guda guba wajen noma shirye-shiryen gudanar da ruwa ƙasa gwamnati na iya tsara shirye-shirye temakawa wajen kula da tsaftar ruwa da ƙasa wannan na iya haɗa gina tashosin tashoshin tace ruwa amfani da fasahohin noma na zamani wanda ke rage amfani da sinadari masu guba da kuma gyara hanyoyin zubar da ruwa ko shara a cikin al'umma haɗin gwiwa ga ƙungiyoyi zaman ƙasa ƙungiyoyin zaman ƙasa kansu na sauraron ƙungiyoyi na iya haɗa hannu da gwamnatoci wajen gudanar da wannan haɗin gwiwa yana tabbatar da cewa tsarin kula da albarkatun ruwa da ƙasa yana tafiya yadda ya kamata gina hanyoyin zubar da shara da juyawa gwamnati na iya kafa tsare-tsare dan tabbatar da cewa an an tabbatar da cewa gudanar da

Idan kana jin ciwon kai akwai wasu alamomi da za su iya taimakawa wajen sanin ko ciwonkan naka yana buƙatar zuwa asibiti ko kuwa kawai ciwon kai ne na yau da kullum. ga wasu dag ciki ciwon kai mai tsanani ko wanda ya za daga ba zato ba tsammani idan ciwon kai yana tsanani sosai ko kuma yana faruwa ba zato ba tsammani yana iya zama alamar wani babbar matsala kuma yana buƙatar zuwa wajen likita Ciwon kai da ya haɗu da sauran alamomi idan ciwon kai yana tare da alamomi kamar su zazzaɓi amai ko rashin fahimta ko kuma idan idan yana shafar hangen ido ko jin kai, yana da kyau a tafi asibiti. ciwon kaida ba da ba a ciwon kai da ba a yi tafi idan ciwon kai yana ɗauke da kwanaki da yawa ko yana komawa cikin sauƙi yana iya zama yana buƙatar duban likita. ciwon kai mai tsawon lokaci idan ciwon kai ya ɗauki lokaci mai tsawo ko yana faruwa akai-akai yana iya zama yana buƙatar duban likita. Ciwon kai bayan rauni idan ka samu rauni a kai kuma ciwon kai ya biyo ya biyo baya yana da muhimmanci a je asibiti. Idan ciwon kai yana da sauƙi kuma yana faruwa daga lokaci zuwa lokaci tare da sauƙi tare da sauƙin magani yana yiwuwa kawai ciwon tension ne amma idan kana da shakku ko damuwa yana da kyau ka tuntuɓi likita. Idan kana jin ciwon kai akwai wasu alamomi da za su iya taimakawa wajen sanin ko ciwon kai naka yana buƙatar zuwa asibiti ko kuma kawai ciwon kai ne na yau da kullum.

Mutum da ke fama da ciwon jiki mai tsanani na iya fuskantar sauye-sauye na halayensu wasu daga ciki sauye-sauyen halayen da za su iya faruwa sun haɗa da canje-canjen halayen motsa jiki wani zai iya daina yin ayyuka ko motsa jiki kamar yadda ya saba saboda jin tsananin ciwo wannan zai iya nuna cewa ciwon na da tsanani ko kuma yana ƙara ƙamari zai iya zama alamar cewa ciwon yana shafar jiki ko lafiya a wani hanya mai tsanani. Rashin bacci ko damuwa wajen samun barci ciwaon jiki na iya sa mutum jin rashin jin daɗin bacci ko kuma damuwa wajen samun bacci ko wannan yana nuni da cewa ciwon yana shafar lafiyar ƙwaƙwalwa wanda zai iya ƙara tsanani a halin mutum. ke mutum ke jiki. Rashin son yin hulɗa da jama'a wasu mutane da ke fama da ciwon jiki mai tsanani na iya rage hulɗa da sauran mutane ko kuma daina shiga cikin abubuwa da suka saba yi wannan zai iya zama alamar cewa suna fuskantar damuwa ko kuma suna jin cewar ciwon yana shafar rayuwarsu ta yau da kullum. Faɗakarwa ko rashin hankali ciwon jiki mai tsanani yana iya shafar da jin fushi ko kuma tasiri ga jin daɗi. Zuciya wannan na iya wannan na iya nuna cewa mutum yana fuskantar damuwa ko rashin jin daɗin jiki. Rashin jin daɗin cin abinci ko canje-canje a cin abinci ciwon jiki mai tsanani na iya sa mutum jin kasala ko rashin jin daɗin cin abinci wanda zai iya shafar wanda zai ya shafar da canje-canje nau nauyi ko ko rashi jin daɗi gaba ɗaya. Rashin sha'awar ayyuka na yau da kullum. mutum da ke.

Tasirin damuwa kokuwa fargaba na iya shafar ga wasu alamomin jikin ba su da ba su saba da wannan yana faruwa ne saboda jikinka yana fuskantar wani yanayi na gajiya ko kuma yana saboda jikinka yana fuskantar wani yanayi na gajiya ko ko yana ƙoƙarin dai-daita da damuwa abubuwa da ke faruwa a zuciya ga wasu daga cikin yadda damuwan ke fargaba ta ke tasiri Ciwon kai damuwa ko fargaba. na iya shafar da ciwon kai wanda zai iya zama kamar ciwon kai na yau da kullum ko kuma wannan na faruwa ne saboda garkuwar jiki tana gajiya ko kuma tana aika wajen gujewa damuwa ciwon ciki na tashin zuciya damuwa na iya janyo ciwon ciki mai amai ko jin zafi a cikin ciki wannan na faruwa saboda tsarin narkewar abinci yana shafar yadda zuciya ke aiki ya yin da mutum ke cikin damuwa ko fargaba gajiya ko kasala idan kana cikin damuwa ko fargaba za ka iya jin gajiya ko kasala koda yake ba ka yi wani aiki mai yawa ba. wannan na faruwa saboda garkuwar jikin na tana aiki fiye da kima wanda zai iya sa gajiya. zafin kai ko tsoka wasu lokutan damuwa ko fargaba na iya sa tsoka tsokokinsu su yi kyau ko kuma su gaji wanda zai iya zama kamar ciwo a jiki hawaye ko fitar da jini daga hanci damuwa ko fargaba na iya shafar da hawaye ko kuma fitar da jini daga hanci a wasu lokutan saboda tasirin da yake yi a kan tsarun jini da garkuwar jiki. yadda za a banbanta daga alamomi. rashin lafiya jinkir alamomi daga damuwa ko fargaba sukan faru ne.

Idan mutum yana samun matsayi ko rohoton rashin lafiya daga kan layi wanda ba shi da tabbasa gaskiya ko yana jin cewa an yi masa kuskure gano cuta akwai matakai da ya kamata ya ɗauka don tabbatar da daidaito da kuma da kuma samun cikakken bayani daga likita ga matakan da za a bi don ka da ka dogara kawai da shawarar kan layi dole ne a fahimci cewa bayanan da aka samu kan layi suna iya zama ba daidai ba ko kuma sun kasance ba su da ce da kowane mutum ba abin da ya kamata a yi shi ne a duba bayanan daga tushe mai inganci kamar gidan yanar gizo, asibiti ko kuma cibiyoyin lafiya ma su amincewa nemi shawara daga likita idan idan ka sami ra'ayi daga kan layi wanda ya saɓa da alamomi da kake ji ko kuma yana tunanin kana da wata cuta da da kyau ka tuntuɓi likita ko kuma mai ba da lafiyar don samun cikakken gwajin lafiyar likita zai iya duba alamonin yi maka gwaje-gwaje gwaje-gwaje idan idan ya dace kuma ya ba da cikakken shawarwari da kuma yadda za a magance matsalar bayyana alamomin da ka tambayoyi ga likita yayin da kake ganin likita ka tabbatar da bayyana dukkan alamomi a cikin cikakken bayani hakan nan idan ka sami wata shawarar ko bayani kan layi kai masa shawara ko kai masa tambayoyi domin fahimtar yadda aka kawo wannan harsashe da kuma yadda ya dace da yanayinka. nemi ra'ayoyi biyu idan ka sha wahala ko kana jin shakku game da ganin likta ga ya ɗaya za ja iya neman ra'ayi na biyu daga wani likita ko shawarwari don samun tabbacin daidaito wannan zai taimaka wajen tabbatar da cewa an gano cutar dai-dai da kuma ba magani mai kyau.